Umuganga kana yarikumwe n' abandi babiri ari mukazu ko gupima ingwara bari bambaye udufakamunwa yariko yigisha ingene bapima ingwara biciye mumaraso.

Mu bubuko bw'ibotabo harimwo ububati, ibitabo bitandukanye, imatera, ikarato y'ifanta igaragara, akabido, akadobo gafundikiye, akantu ko gutamwo umwavu, akabati kugaye.

Inzu y'we bikobw' ibitabo harimwo ububati arimwo ibitabo bitandukanyi harimwo n'ibicapo vy'umuntu yubakishijwe amatafari ahiiye.

Ishure rifise amabati asa n’ubururu rikunakishwa amatafari ahiye n’imiryango yirabura n’amadirisha yirabura, rikagira Ikibuga c’abana bakiniramwo , rifise n’aho babika imodoka hubakishijwe ibiti n’amabati asa n’ubururu.

Ishure ry'intango ryububakishijwe amatafari ahiye n'amadirisha y'ibiyo, ririmwo intebe risukuye ririmwo akantu bashiramwo imyanda.

Ni mu kazu k'ibitabo k'ububiko harimwo ibitabo bitukura, harimwo n'ibitabo bisa n'urwatsi rubisi, harimwo n'ibitabo bisa n'umuhondo, harimwo n'ibitabo bisa n'ubururu, harimwo n'umugabo yunamye ariko araba ibitabo.

Ishuri ry’ubatswe mw’igorofa, rifise amadirisha asa n’urwatsi rubisi, n’imiryango isa n’urwatsi rubisi, hari n’ikibuga c’abanyeshure bakiniramwo, n’ibendera, n’ibiti bir’imbere y’ishure ,bikikujwe n’amazu y’amagorofa.

Ishuri ryubakishije amabati yirabura rifise imiryango itatu isa n'ubururu rikagira amadirisha atanu imbere yiryo shuri hari igiti munsi yico giti hari inyegamo kandi hari n'ikibuga ca abanyeshuri bakiniramwo

Inzu y'ububiko bw'ibitabo harimwo ibitabo bitandukanye, harimwo ivy'umutuku, ivy'ubururu, ivyera, ibisa n'urwatsi rubisi, harimwo n'umuntu indani yunamye, ariko arabipanga.

Abanyeshure bari mukibuga bambaye imyambaro itandukanye y'ishure hirya yabo hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye amabati amadirisha imiryango hari n' idarapo.

Ishure ryubatse rifise mabati yirabura, rikagira uruhome rufise irangi ryera, rikagira imiryango isa n'ubururu itatu: ibiri yugaye, uwundi umwe wuguruye. Ikagira n'amadirisha asa n'urwatsi rubisi n'ibiyo.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko baraca mw'ibarabara, hariho icapa, ibiti, ahantu hateye ivyatsi, inyubako zitandukanye zubatse hirya no hino, ibiti vy'amatara.

Ishure ryari iryubatswe n'amabati asama burudi bakishijwe amatafar ahiye ura amadirisha imbere yayo hari abanyeshure nibiti i kibuga co gukiniramwo.

Ishure ryubatswe mw'igorofa, ryubakishije amatafari ahiye, rifise amabati rikagira imiryango, rikagira abantu bari imbere yaryo, hari n'ikibuga kinini c'umupira w'amaboko.

Isomero ryubatswe, risize irangi ryera rifise amadirisha abiri harimwo akabara ku rwatsi rubisi, hakabamwo n'intebe zitagiramwo abanyeshure, risukuye neza.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rifise amabati yirabura rikagira amadirisha yera yibiyo nimiryango yera bifise umurombero ukagira umuryango wivyuma ufise naho abanyeshure bakinira

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, rifise amabati, rikagira amadirisha y'ibiyo n'umuryango usa n'ivu. Imbere yaryo hari umwana, rifise n'ububiko bw'amazi.

inzu y'ububiko bw' ibitabo harimwo ububati ibitabo bitandukanye bisa nubwatse bubisi ivyera bisa n'umuhondo bisa n'ubururu harimwo ni mpunzu y'ugukorera ngaho.

Ishure ryubatswe ribakishije batatukura ribakishije amatafari bifise imiryango n'amatirisha imbere yaryo hari abanyeshura yo kubarakina bari mu kibuga c'ugukina inyuma yaryo hari ibiti.

N'ishure ryubakishijwe amabati, amatafara ahiye, imiryango asa n'umuhondo ,n'amadirisha, bifise ikibuka abanyeshuri bakinira ko rizitirishijwe n'ibiti vy'iminyari.

Mw'ishure rya Paul Mweranda ry'i Bujumbura, ryubatswe n'igorofa, rifis'amabati, rikagir'amadirisha n'imiryango, rikagira n inkingi zera rikaba rifise n uruzitiro rw'ivyuma rusa n' ubururu.

Ni ishure ryubakishije amatafari ahiye rifise amabati mwise ibiti hariho n' ikibuga abana bakiniramwo kinini inyuma yaho hari amazu y' inyubakwa.

Ishure ryubatswe mw'igorofa imbere yaho mu kibuga hari imiduka, uwutukura, uwera, uwusa n'ubururu, uwirabura, hari n'abanyeshure bambaye umwambaro usa, ijipo itukura n'ishati yera.

Lode na karibeli bonikoba arasohoka mu kigo cubatswe n'i gorofa n'amabati gifise n'amadirisha ikagira n'umuryango mukuru usohoka gusa n'ifa.

Intebe ziri mu kibuga c'ishure zica yuko abanyeshuri bambaye umwambaro wera nuwu n’ubururu bariko bariga inyuma yabo bakikujwe n'ibiti.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye, ririmwo ikibaho, rikaba ririmwo n'intebe, rikaba risukuye, rikaba atabanyeshure barimwo, rikaba rigaragara.

Ishure ryubakishijwe amabuye rifise amadirisha yibiyo rifise amabati asize rifise amadarapo abiri rifise akayira kanini amasaso agenda kwi darapo rifise nahantu hateye ivyatsi rifise nibiti imbere yishure

Inzubi y'uwubiko bw'ibitabo harimwo ibitabo bitandukanye toyina binini harimwo ni igikarato yifana harimwo ni dusashi dutekeyemwo imputu dutandukanye.

Isomero ririmwo intebe n'abanyeshure n'umwigisha n'ikibaho n'uruhome rusa numuhondo n'ahandi hasa nurwatsi rubisi.

Ishuri ryubatswe mw'igorofa ifse imiryango isa n'ugwatsi rubisi rikagira n'amadirisha yubakishije ibiyo bisa n'ugwatsi rubisi kandi rikagira n'amabati asa n'ugwatsi rubisi. Rifise n'imbere yaho hari udushugwe.

Ishure ryisumbuye ry'igorofa, ryubakishijwe amadirisha n'imiryango y'ivyuma, rigasiga irangi ryera. Mu kibuga hari abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko

Iri nishure ryisumbuye bubatswe n'amatafari rishizwa iranga igera rishise inkingi zera kagira amadirisha n'imiryango imbere yayo hari ikibuga c'abanyeshure cababakinmue ba amaboko harimo ni abanyeshure.

Ishure ryubatswe n'amabati atukura, rifise imiryango ifise impome zisa n'umuhondo, n'izindi zera, imbere yaho har'ibiti, hariho n'impene.

Inybako hishure yisumbuyeyoi gorofa yubatswe n'amabatsi n'amatafarahiye sa amadirisha n'imiryango inkingi kagira ibiti imbere yayo i darapo rise n'ikibuka canbanyeshurirwa akinyiramo.

Ishuri ryisumbuye bariko bakora ikibazo c'ikirundi, aho umwigisha ariko ababaza bishure neza, bandike ibintu bibiri bimenyesha umwanya, bandike ibintu bibiri bikuru bikuru, musi bandike n'umuntu umwe agize umuryango muto.

Ishure ryisumbuye rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo rifise amadirisha yera ryubakishije amatafari ahiye rifise imiryango yera rifise inkingi zisa n'ubururu umurombero bashizemwo intebe bicarako.

Ishure yubakishijwe amatafari ahiye ifise amadirisha asa n'umuhondo rikagira irangi risize iryera rikagira amabati, inyuma y'ishure mu kibuga cayo nta suku ryari rihari hari imicafu.

Isomero yubakishijwe amatafari ahiye, amadirisha y'ibiyo; ikagira amarangi yera. Ifise ikibaho, ifise intebe isukuye neza.

Mu bubiko bw'ibitabu birimwo ububati busa n'ubururu, harimwo n'imeza n'intebe y'uwujejwe aho, hari amatara, n'ikibaho, uruhome rw'aho rusa n'umuhondo, amadirisha yaho ni ay'ibiyo.

Ishuri ryubatswe mw'igorofa, rifise ikibuga kinini abanyeshuri bakiniramwo, bakaba bari bambaye umwambaro w'ishuri ,bamwe barinjira abandi bariko barasohoka n'imbere y'ishuri har'ibiti.

Ishure ryubakishije amatafara hiye, zifise inkingi zisa n'ubururu, zikagira n'inkingi zubakishijwe amatafara hiye, zisakaje amabati ,ifise ikibuga c'abanyeshuri bakinirako, n'amashugwe imbere y'ishure.

Ishure rifise ikibuga abanyeshuri bakiniramwo yyubakishije amatafarahiye rifise amabati haribendera ibiti rikikujwe n'amazu y'amagorofa inyuma yaho.

Ishure ririmwo ikibaho rifise akameza umwigisha yicara, hasi hubakishije isima, rifise uruhome rusa n'umuhondo rikagira n'amadirisha y'ibiyo.

Isomero ry'ishure rya kaminuza bariko barigisha, bariko baragerageza kwiga ingene umuyagankuba ukora bakoresheje ubumenyi n'ivyuma bari bafise ngaho.

Abagabo bane bahagaze imbere y'inzu yubatswe unatafali ahiye agira umuryango w'icuma n'amadirisha y'ibiyo kagira n'amasaso hasi yera aha burimwo n'umwe yambaye itaburiya yera.

Abanyeshure batatu bari mwishure ry'imyuga aho hari hicara ahandi, bariko bariyigisha gushona. Umwe yarari ku mashini ariko arashona afise n'inyuzi, abandi babiri bariko bararaba.

Isomero irimwo intebe irimwo n'abanyeshure bo muri kaminuza, hari n'umwigisha imbere ariko arabigisha. Abigisha ibijanye n'amasanamu.

Ishure rifise ikibuga c'umupira w'amaboko, harimwo abanyeshure bambaye umwambaro utukura n'uwundi mwambaro wera, kandi bafise aho umupira bawuterera uca.

Umunyeshure yari yambaye umwambaro usa n'ubururu yari mu nzu y'ubumenyi yari ko agerageza kuraba ingene umuyagankuba ukora.

Abubatsi bariko bubaka inzu bakoresheje amatafari ahiye kandi bari bambaye umwambaro usa n'ubururu n'inkofero zisa n'umutoto uhishiye bariko barubaka n'abamwubakisha bari iruhande yabo.

Isomero irimwo abanyeshure irimwo n'intebe ifise umuryango wirabura n'amadirisha y'ibiyo irimwo abariko bariga umwumwe wese ukwiwe afise nikaye yiwe.